sawiraankanaa sharaxaad yar ka bixiyaa ee igu horeyn meeshaan waxaa iiga muuqdo, kow, labo, saddex, afar, Shan, lex, nin aa iga muuqdo iyo kuraasman ay ku fadhiyaan daah buluug ayaa meesha ku xeran ilaah makuu darnaadey nin kale wuxuu wataa furo saacadaa u xeran, cimaamadaa darabka u saaran iyo koofidow wataa iyo ookiyaalo. nimanka kalena caadiyee u wada fadhiyaan Hal Nina waa taagan yahay.

Asalaaymu calaykum waraxmatulaah wabarakaaatu meeshaan waxaa iiga muuqda kuraas aan dhahee ubaxyo iyo waxaa ii muuqda ni oo xamaali wado jiingad oo alwaax ku dhagan meeshaan waxaa kale iiga muuqda shamiito oo loorman ah afar tabon ilaa shodon way ka badanyihiin iyo laami yeeri iyo waxaa ii muuqda labo ninkale gees taagan waxaa ii muuqda gasac riinji iyo bulukeeti

Asalaamu caleykum warax matul allhi wa barakaatu meshan waxa iga muuqdo hal katar biin midibkiisa yahy jaalo afar lug waxa ku xiran madow ah qarka dambe waa madow labo leer waa ii muqdan waxakalo ii muuqdo baabur kale gees katagan waxa ii muqdo labo nin dhan kaasbtaagan labo naag gees kale baburka kataagan

Een Meeshan waxaa iiga muuqdo hal saxan oo calayn ku fidsan oona saaran canbo canbahana waxa uu ka kooban yahay ee saan filaayo afar xabo iyo waxaa kaloo iimuuqdo canbaha korkiisa waxaa saaran geedka canbaha ah laa mihiisa aa korsaaran

Een waxan ujedahadahal gabar iyo motogadud ah iyo tabelo korbalugka ah hosnakayahay midibkisa kayahay cadaan

Ee waxaan sharxayaa kursiga curyaamiinta waxaa Ku qoran korkiisna labo macag mid cadaan ah iyo jaale ah qoraalka ee kursiga midabkiisa kor madow hooskiisa h midabkiisa hoose cadaan waaye ma fahanteen

Een waxaa sharaxa sharaxad yar kabixinaa hal fadhi oo labo barkin agsaaran dusheeda wayso lagu qabsanayo iyo daah kalarkana waa chocolate kalarka daaha waa chocolate xigeen iyo daar damiye oo mukeef

Waxa sharaxadkabixinaya Een Lemoto ah midibkona waa sidejeleah iyo sidax gaduudah

Waxaan sharxayaa saxan oo malay saran ujeeda malay iyo barbaroni afagadho iyo soos la shiiday oo lagu shubay wel god ah oo cadan ah iyo fargeeto

Asalaaymu calaykum waxaa sharaxaad ka bixinaa ardaydaan exsaamka ku jiraan horta waxaay wataan horta gabdhaha eaa towan koow waaye iyo hal aa daaqada iiga muuqato oo taagan aa daaqad iiga muuqato midaba waxay wadataa chocolate maa la dhaa chocolate iyo gabar qalin buluug ayey wadataa gabar kale waxay wadataa qalin jaaloa ah

Waxan sharaxaad ka bixinaya fasalkaan ardayda imtixaan ku jiraan een kuligood horta waxey wataan dhar jaale ah iyo waxay kukala duwanyihiin oo keliya mas afka ogu xiran waa mid baluug ah waa mid oo baati ah midka kale kuwa farmashayaasha waaye oo cad cadaan iyo buluug

Ee waxaan sharxayaa waxana u jeeda labo biinsa ah iyo saxan jukuleed waxaa kor saran warqad cadan ah warqadasina waxa kor saaran jikin iyo cabitan saddex cabitanaha waa mid ah oranjo iyo mid kolakoola iyo mid oo jaalo Maa ladhahaa

Asalaaymu calaykum een waxaan sharaxaad ka bixinayaa qol labo ardey fadhiyaan waxay kala wataan labo shaati cadaan ah iyo labo waraaqad oo imtixaan ku jiraan laba waraqad kale wataa mid wuxu wata qalin jaale midna qalin cagaar ah waxaa qolka ku xiran daah labo daah oo

Dalifiri wayee wuxu wataa funaanad guud ah iyo boorso guduud ah dilifiri iyo mooto gaduud ah iyo surwal madow ah

Asalumu celeykum waxaan sharaxaad ka paxinayaa dhalo oo furut ku jira oo qare iyo canpo iyo waxaa kaloo ujedaa galaas oo koob biyo kijiro ayaa ujeedaa lapo koob

Een waxan sha raxadkabixinaya hada waxan ujedaa gari cagafcagafoo midibkis Ah Lugahiismadow ee dhinixisajalawaye murayadisamadowye

Asalaamu caleykum waxaan sharaxaad ka bixinayaa inta waxaa ku jirto een liin dhadhanaan oo cagaar iyo jaalo midibkisiisa cagaar iyo jaale waaye waxay ku kala jiraan een guduud iyo madow iyo oronjo

Asc waxan sharaxad kabixinaya afar nag ah sadax moto ah sadax nin ah mid oo fadhiyo midna dhinaca u socdo mida dhinacan kle u socdo